Chin-chin na one of di correct and better snacks wen people dey chop, dem dey make am with flour, flour wey I dey talk about na grounded wheat grain e good for body well well, e carry carbohydrate, protein, fibre, calcium and other better better ingredients wey our body dey like, chin-chin na one of the popular snacks wey people for Nigeria and other west African countries dey chop, chin-chin dey sweet for mouth well well and e dey do krim-krim for mouth na wetin oyibo man dey call crunch. To make chin-chin you go mix di flour wen I dey talk about with other ingredients, Like butter, milk, baking powder and oil if you go fry di chin-chin press all of dem together well well di thing go come turn wetin oyibo man dey call dough. you go comem cut am into small small pieces, as you cut am finish, you go choose how you wan take cook am whether you go fry am or you go bake am inside oven Chin-chin don turn big business for di world, dem dey package am fine fine sell for supermarket, sell am for shop and dem dey even export am go abroad. One good thing na be sey, chin-chin dey sabi last long inside container if you store am well, na why people like am well well. Dem dey use am dey travel, dem dey chop am for party, you fit just chop am for your house with your family and your friends. so as una don see, chin-chin na one of di better snacks wen dey come from flour, e easy to make, e sweet, e dey last long and anyhow you like you fit chop am you fit use soft drink you fit make orange juice take chop am. And now you know sey chin-chin sweet and chin-chin no dey lie.

Puff-puff na one of di better and ogbonge snack wey every body sabi inside Nigeria and other African countries. Puff-puff no hard to make at all di ingredients wey dem dey take make Puff-puff na flour, sugar, yeast, salt and water. Some people wen sabi well well dey add milk or nutmeg so dat di Puff-puff go get better taste and better flavour, make I tell you how dem dey take make am, after you mix all di ingredients wey I don call before, you go leave am for one side make di thing for rest and rise. den you go come fry am inside hot oil as di Puff-puff dey fry, di colour go change to golden brown and e go dey soft and white for inside. Puff-puff dey go well if you chop am with soft drink. You fit see am for party, road side or even for house if you sabi fry am. No matter how you chop Puff-puff na confirm sweet food wen nor dey ever go out of fashion. All di thank you go to flour wen be di oga of the ingredient inside di Puff-puff. Puff-puff sweet but e no too good make you dey chop am well well because of di carbohydrate and oil wen dey inside. Na better snack, but no too balance for body if person dey watch their weight or person wen wan slim down small. Puff-puff na very popular food for Nigeria, everybody like am young, old, adult and even little little small pikin dem.

my people fishing na one better work o e don dey since our four fathers time e no be just work e be way of life for plenty people especially those wey dey live near river sea or lagoon some people dey do am for business o some dey do am for enjoyment and some sef just wan catch fish make dem chop with their family if you wan go fishing e get different ways wey you fit take do am o some people dey use hook and line others sef fit use net some sef fit carry big boat and machine some go jump enter inside the water catch the fish with their hand for village sef people wey sabi swim well well go swim go deep inside the water go catch fish sharp sharp carry am come outside fishing o be easy work o you need to get patience sometimes you go throw net or hook you go wait tire before fish chop am somedays e fit catch plenty fish o wey go full basket but some other days you go come house sef with empty hand na why e good make person wey sabi well well understannd how fish dey behave and how to take catch am sharp sharp and when sef be the best time to catch fish some people believe sey na early morning o and some sef believe sey na for evening na him be the best time to catch fish because na that time wey fish dey waka near the on top wey be the surface of the water for people wey dey do fishing as business or the ones dem wey dey sell am for market some of them go dry am o buh dem go smoke am make the ting last well well na from this time na him fishing family dey survive o make dem catch fish dem go sell am for market take survive for their house especially for riverine area like bayelsa warri port hacort or even lagos but wahala sef come dey o because over fishing sef na problem and sef pollution na problem some people dey use method dem wey no good dey take catch fish like chemical or dynamite the thing dey kill the fish well well o some sef e dey spoil the water e dey even dey destroy the water for our future generation if you no take care the fish go reduce for the river o and e go hard for fisherman to see fish chop or even carry go sell for market na why e good make we fish with sense o make we no kill fish anyhow make we no kill the ones wey never grow well make we protect our sea and our river

African pear dey popular for Nigeria, many people like am because during corn season, you go fit use am chop roasted corn or boiled corn. Di local name wen people take sabi am for Nigeria na; ube. African pear sabi grow well well for west African and other central parts of Africa. Di pear get one kind better texture wey be like butter, and di taste wey sweet for country people mouth well well. di fruit dey popular and available during raining season, di African pear get plenty nutrient wey good for body like, protein, calories, iron plus other better better nutrient wey too plenty to mention. Di African pear dey help man pikin with good skin and e dey help food dey digest well inside belle. African pear get purple or dark blue colour. wen you cut am open di thing dey yellow or dey get green for di inside. for man pikin to fit chop African pear and enjoy am well, you go need to soak am for inside hot water for some minutes, Or you fit put untop fire make di thing roast. Some people dey use di pear dey cook or you fit add am inside some other types of food. Carry your mind komot for di sweetness wey African pear get, di main reason why people like am na because of di plenty plenty health benefit wen di thing carry. wen dey help country man dey live, dey survive, dey get good standard of living.

Water melon na one sweet fruit wen get plenty water for inside. e get green skin but for di inside, di tin fit be bright red or yellow colour with small small black black or white white seed inside. di fruit dey help cool body especially for hot weather. Water melon fruit get plenty vitamins inside like, vitamin A, vitanimC, and other ones wen oyibo man dey call., anti-oxidants wey good well well for body. Water melon dey help man pikin dey get fine and fresh skin, e dey protect man pikin heart and e dey give energy too because of di natural sugar dem wey di thing carry for inside. Some people dey turn am into juice or you fit chop am raw. Dis type of fruit dey grow for places wen get warm and sunny whether inside Africa and Asia, South America and other parts of Europe. For obodo Africa, di furit dey grow for Nigeria, Ghana, Sudan and Egypt. For inside our Nigeria, e dey grow for states like Kano, Kaduna, Sokoto and for Benue state. Water melon no dey gree for belle oh, di fruit dey help with wetin oyibo man de call hydration. one of di ogbonge way to enjoy water melon na to put am for fridge make e cold well well before you chop am. Water melon na one of di fruit wen dey quench thirst and give man pikin better health at di same time.

My country pipu today I won give una wan ogboge tori about backing up di harvest. Backing up di harvest na important step wey farmers dem dey do afta de don gather their crops commot ontop farm. E no go just pack am any how o but na di way wey you go mek sure sey di produce go last long and e no go quick spoil and e go easy self to carry go store na so den go arrange am fine back. If dem no pack di harvest well, e go wast moni and even sef mek di farmers loose plenty plenty of di wetin be di steps eh for backing up di harvest properly. Number one ogbonge steps na in be sorting di crops. If den won sort di crops, den go first remove di bad ones, di doty ones and anything wey fi mek di good ones spoil. For eampe, if na maize, den go remove di ones dem wey get weave for di bodi, or remove di one wey don dirty mek di thing no go carry go spoil di others. If na yam, den go check for di ones wey get wound for di bodi, remove am mek e no go spoil di others. Number two ogbonge steps na choosing di correct bag o, no be everi bag you fit put crop inside, some crops like rice, beans, and een sef garri, den dey dey beta for inside sac bag, bu for tomatoes, de dey dey beta for inside polythene or even sef to prevent dem from pressing eachother. Some bags dem e dey get small small hole for bodi, dis one sef good because e go allow air to pass through mek di thing for blw di crops especially perishable crops wey. Number three, na in be packing well o. you o need to pack di bag fine if de just throw away di crops ayhow inside di bag, e no go good o, den go full di bag quick and farmers go mek sure sey de no over full di bag and farmers go mek sure sey de no over full di bag and de go mek sure sey di crop over for life.for example if na yam, de no go place all of dem together to avoid closing. Numer three na in be sewing or tying up di bag, after de don arrange di crop well well, de go ti ght di bag den go seal am, insect go fit enter go spoil di crop or instead, rain go fit enter or moisture go fit mek am rot ten. Number five na in be labelling di bag, some pipu de dey put lebel di bag o especially if dem go store di produce for a long time carry am go farm di label fit show di money at rude and sometimes e go show di date wen den harvest di crop. Number six ogbonge step na in be transportation for inside di bag yes once dey don bagdi crop finiah, na to carry am go di next place o. if na storage, de go mek sure sey den rrange di bag well well for inside werehouse or for inside bag, de go mek sure sey e no dey for ordinary groud. If na for market, de go find way transform am well, put am for inside motor carry am go market. Mek I tell you di benefit of proper bagging. N umber one benefit e dey preserve di crop oh if dem bag am well di produce go last longer and e no e go m ek sure remain fresh wen de won go sell am for market. Number two step na in be sey e dey mek transportation very easy. To dey carry di crops no good o, if you put am inside bag, e go dey easy to arrange am inside truck number three na in be sey e dey prevent waste, if dem bag di harvest well, e no go spoil quick, if dem no bag am well e go spoil fast but good bagging, go help reduce your loss. Number four, you dey keep di crops den clean and fresh fresh from insect. Bagging dey help di produce stay clean o, away from insect and dirty and other things dem wey go fit mek am spoil. So my country pipu, bagging up di harvest e dey very important for farmer to mek sure sey their hard work no just waste, if dem do di baking well, e go help you mek moni and supply di food well well to pipu wey go chop am.

My people make I talk about something wen dey very important to famers and to matter wen concern food. di house wen man pikin dey store corn na im oyibo man dey call barn of corn. e get things wey I go tell you wey go make you agree sey e dey very important. Wen farmer harvest plenty corn from im ogbonge farm e no go fit leave am any how because if rain touch am or if rat chop am wahala go dey na why dem dey take ogbonge sense dey build wetin I been talk sey di name na barn. Barn na like ware house for corn e dey help make we no waste wetin we don suffer well well to plant. How dem dey take build dis barn? dis na good question, some people dey use wood some people for village dey use mod and some people wen get big sense go raise am komot for ground so dat breeze go for dey pass di under so dat di corn go dry well well and so dat di corn no go spoil. Di main thing to learn here na be sey if you harvest corn, and you store am well. you no go fit lost your hard work. Dat na why barn dey very important e be like bank wey man dey save food so dat e go for fit chop am for di future and so dat future generations too go fit learn from dis pattern to take dey store their own kind of corn wen dem harvest am for farm.

My country pipo, bitter kola na one strong seed.o wey pipo for Africa especially for Nigeria sabi chop am well, well! E get bitter taste.o as de name take talk am but e fit plenty, plenty health benefits wey make pipo dey chew am steady, steady! For village sef and for inside town, you go de elders and even some kind young pipo sef, wey go just hold bitter kola dey chop am. Especially for morning, some say e dey help clear belle. Some sef talk sey e dey give dem energy and some pipo believe sey e dey help man pikin sef de stay awake if e no wan sleep like coffee. For inside traditional mata, bitter kola get plenty use.o. If elder demsefs dem wan do meeting or traditional gathering, e no go complete if bitter kola no dey for de background.o Sometimes, if pesin sef bring bitter kola, e be like sey na big big respect wey e kari come. Even when dey wan do marriage mata sef, elders fit use bitter kola take do blessings before anytin sef start. On top medicine side, bitter kola sef dey very important.o E dey help man pikin on top cough. E dey help for belle mata like digestion and some pipo sef talk sey pesin sef wey get small malaria, if e chop bitter kola, e go feel all right small. Traditional medicine pipo sef dem dey mix am with oda kind of herbs take treat different kind of sickness.o Some pipo believe sef sey e dey help man, on top man and woman mata. For market, bitter kola no too dey cheap like dat.o especially if no be season, e dey scarce well, well! E no be like normal kola wey pipo dey chop any how or dey share am any how. Pipo sef wey sabi dey export am go obodo oyibo abroad. Science pipo sef, don tell dem sey, e get plent, plenty good tins wey e dey do inside man pikin body, na e make dem like am well well. But no be everybody sabi chop dis bitter kola.o becos sey e dey bitter. Some pipo go squeeze dia face, spit am comot. But if you fit bear de taste, you go enjoy de benefit well, well! If you never try am before, just take one, chew am small small, make your body tell you how you go feel about am. Who know? You fit like am.

Today I wan tell you di good things wen boiling water fit do, boiling water na wen man pikin put water for fire so dat water go hot well well. You fit use stove, gas, firewood or even electric kettle take boil water. Before di water boil, e go first warm den small small di water go start to dey bubble for di under of di pot or for di kettle. People wen go school well well talk say, na wen water reach hundred degree celsius di water go start to dey boil why e dey important to boil water? If di water no too pure, e good make you boil am so dat di germs and di wuru-wuru dabaru things wey dey inside go die before man pikin drink am. Boiling dey help di bacteria wey go fit make man pikin sick die for inside di water, if na for food, boilng water dey help food done well well so dat man pikin go fit chop am and enjoy am. Some food like yam or rice must dey for boiled water so dat di thing go soft. Boiling water dey also dey good if you wan make eba, tea, coffee or even wetin Nigerian people dey call pap. E get wetin dey happen wen water don too boil, e fit dry finish inside di pot or di kettle oh, dis na wetin oyibo man dey call evaporation. E good make man pikin dey very carfeul if e dey near hot water, because if e touch am na big wahala. Hot water no be friend for man pikin, always make sure sey you use cup carry di hot water or make sure sey you dey very careful wen you dy handle hot water.

Budding na wen plant dey grow new shoot, new leave or even new branch from one side of di stem or from di root. If you don ever see flower wen dey open small small from di stem or wen dey bring out fresh branch, dat process na im people wen know book dey call budding, e be like sey di plant dey born new pikin but nor be real pikin na just new life wen dey komot outside from di plant. Inside bush or for inside farm, budding dey important because na so di plant dey take grow big and dey take grow strong. Some plant sef fit even take budding grow another plant without sey dem need seed. Example na yam onions and banana, if you cut yam wey get eye put am inside ground e go grow because e don already start budding. For tree wen dey bear fruit, budding dey important because na from there wen flowers and di fruit dey for dey show face. If you check mango or orange tree e get where you go see small small buds wen dey come out, before you know e don turn flower, next thing wen you know, e don turn fruit. if ogbonge farmer wan help im plant make e for grow well you gats give am better soil, water am well, sometimes you go cut off di old branch sef wen dey there so dat di thing go fit grow well, as a farmer, you need to understand sey sun light and fresh air still follow for dis matter oh, because without these things, di plant nor go fit grow well as e suppose grow. So budding nor be small thing oh, na nature way of telling us sey life, continue and everything wen dey grow, go still bring out new pikin come out from im body.

Palm tree na one of di most useful tree wen dey for dis world. Because sey e no dey waste at all at all. everything for palm tree fit turn to better thing, di tree na ogbonge blessing to man pikin. Because e get plenty products wen fit komot from am, number one; na palm oil dis na di red oil wey man pikin dey press komot from di palm fruit. Dis oil na wetin we dey take cook better food and fine fine soup, plus e dey even help man pikin sef take make soap and cream and even for frying food, some men dem wen sabi dey use am dey make medicine sef to cure some kind sickness, another ogbonge product of palm tree, na palm karnel cake. Dis na di remainder wen dey remain wen you don press all di oil komot, dis palm karnel cake dey good well well dem take feed goats and cows, so dat if dem chop am, e go give dem fine fine nutrient for untop their body wey good welll welll. Make we nor forget palm wine oh, dis na di swit drink wey dey komot if you tap di palm tree, if you never taste fresh palmwine, you never dey enjoy, dis na di natural drink wen dey komot from di tree but if e stay too long e go turn to strong ogogoro wen go fit nack man pikin if e nor take time. Even self di palm frond nor dey waste oh, because peple dey take am dey ,make broom, fence, and even use dey take am dey take roof house for inside village, e dey strong well well, palm tree nor be just ordinary tree na full factory of by products everything wey come from dey very useful na why for Africa we dey respect palm tree well well.

Cash crop na di better better plant wey farmers dey crop, because dem wan sell use take make money, dis type of crops different from di one wen dem dey plant take chop food for house, cash crop na better business because e dey bring money come farmer pocket. One ogbonge example na coacoa, dis na wetin dem dey take make chocolate. For country like Nigeria, Ghana and Ivory coast, farmers dey plant coacoa, den dem go sell am to big company wen go turn am to chocolate, coacoa powder and even body cream. Another better cash crop wen dey popular, na rubber. Rubber dey produce wetin dem dey call latex, wen dem go go process for factory come turn into things like, car tire, shoe sole, and even balloon wen small pikin dem dey take dey play, countries like malasia and Nigeria dey plant rubber well well because dem dey sell am for market to take get money, we still get another one wen dem dey call cotton dis dem dey sell am to big big factories dem wey go turn am to cloth, farmers dey plant cotton, harvest am, den dem go sell am to company wen go use am make things like; trouser, shirt and even bed sheet. Another one wen I go tell you about na palm oil dis na better cash crop, di palm tree dey produce palm oil wen dem go take cook, make soup and even take make fuel like bio diesel, di?s w??n na? str??? ka?? cr??b f?? i?nsa?i?d a?fri?ka? we? de? v??ri? p??pju?la? Cash crops dey important because wetin e dey bring come na money wen dem take dey boost some countries economy e dey help farmers dey get better life. But e get one wahala, if di price for market fall, di farmer go fit fall for am because all im hardwork no go bring di kind money wen e expect. Na im make e dey advisable make different countries dey get different kind of cash crop wen dem dey plant, make e no be sey na only one type. Cash crop no be small thing oh, na wetin dey make farmer dey happy and e dey make di economy strong.

For village side or for places wey e be like sey farming na di koko, e no go hard to see small pikin wen dey follow dem papa and sem mama go farm. If e be sey di pikin wan help im parents or e wan learn farn work small small, or wan just go play around as di adults dem dey do di main farming. Some pikin dey help for small small thing, like picking of corn, planting yam or to gather palm karnel. Some pikin go follow dem papa go bush go tap palm wine or go harvest cassava, na from there dem go begin dey learn small small how di farm work take dey go because e be like sey farming no be only for today, but na some thing wen go help dem for di future if dem sabi am well well. But e get another side to di matter because pikin no suppose to dey do heavy heavy work wen go stress dem. Because e fit worry dem body or e fit even affect dem for school. E good make dem learn but make dem nor go there go too go suffer, because e no good make dem carry load wen pass dem power, for some communities or for some town, dem don even make law wey be sey pikin no suppose work too much for inside farm so dat e no go affect their health or even affect their education. E good make dem go school but nor be sey make dem no go farm at all. Dem suppose get balance so dat if dem work small, learn small dem go also fit play small for di farm.

If pikin dey for farm e suppose be small small work wen di pikin dey do, and school must follow na so life go take balance well wetin pikin dey do for farm sef? planting of seed if na maize, beans or groundnut, pikin fit help im papa and im mama plant seeds for soil. Fetching of water; if na farm wen need water, pikin dem dem go fit carry small small water, come put for di farm. Weeding; if na farm wen grass don dey grow, di pikin fit help im parents dey cut di grass small small. So dat di grass no go affect di real crops wen dem plant. Feeding of animals; if na farm wen get goat, chicken or even cow sef, dem fit help put food make di animals dem chop. But di big question now be sey, e good abi e no good? Di answer to dis question now get two sides, di good side na be sey pikin wen sabi farm work, no go ever suffer hunger, because e go fit plant wetin im go chop for di future, e dey teach dem discipline and hard work early because, hardwork sef follow for pikin life, e dey make dem dey love agriculture and e go fit help dem to turn am to big business tomorrow, di koko na be sey e must balance with school work because education dey very imporatant make I tell you di bad side about pikin wen dey go farm. If dem no go school because of farm work e go fit spoil their future oh, because dem no go get full education wen dem suppose get. some pikin dey carry load wen pass their power e fit affect their health and di way wen dem dey grow.

Fishing na serious work for plenty man and woman dem wen dey live for riverine area, like for Niger Delta part of Nigeria, Lagos or even some villages dem wen get river or lake, fresh fish no dey only sweet inside food, but e dey give better better nutrient untop man pikin body. Fisher man dey enjoy fresh fish wen im catch for insiade river because dem go chop small den sell di rest so dat dem fit use di money do other things like to pay children school fees or even to pay some other beta beta important things dem wen money fit buy. For places wen dem dey catch fish e no be only about catching fish oh, but na about survival and di culture of di people. Plenty fishermen dey wake up for early morning carry their net or hook enter water go find fish. some go use canoe, while some go waka untop di shallow water some sef go also dive inside di water, catch di fish korokoro with their hand. di thing no easy oh, because some time fish no go gree show face or even sef if weather no good di river go rough well well. but man pikin wen get luck and wen get skills and di one sef wey get sense, go catch big fish come house oh, person wen catch big fish go happy well well, because e mean sey food go dey and money go dey. But wahala still dey oh, if petroluem or alais oil pour for di water, di fish dem go die well well, if man pikin sef fish too much, fish sef go reduce for di water. Or some people sef wen dey use bad fishing style catch fish e also no good. But last last man pikin must understand sey, fishing no be only life style oh, but na way of life for Africa and all around di world and also e go remain part of their culture for ever and ever.

Cocoa na one of di biggest cash crop wen naija and some other African countries dey grow, if you take leg waka go place like Ondo, Cross River and Osun state for inside Nigeria, you go take eye see sey cocoa farm plenty well well. After man pikin don harvest cocoa komot for farm, e no go carry like dat go sell, e get process wen e go pass through, wen go turn am to better cocoa wen dem go carry make things like chocolate and other better better things, one important step na im be dis coacoa heap, wetin be cocoa heap? Dis na ogbenge question, cocoa heap na wen farmer don gather fresh cocoa pod wen dem don open finish, dem go komot di seed, heap all of dem together for one side. This process dey very important because e dey help di seed dey do wetin dem dey call, fermenting. Dem go come carry things like banana leave or sack bag take cover am so dat di seed go sweat well well dem ferment fine fine why coacoa heap dey important? Dis na good question, so dat di seed go ferment dis process na im dey make di cocoa get better taste and better scent. Wey dem dey take make chocolate. number two, na to remove di pop person wen sabi now go ask wetin bi pop? Di pop now na one soft thing wen dey cover di seed, as you heap am, di seed go ferment, den dat pop go komot. Another reason na be sey; e dey make di seed dry well well, after di seed don dry, ferment, di farmer go carry am enter inside di factroy, wen dem go process am take turn to other better better chocolate product.

I wan talk about something wey dey important for African economy the name na cocoa pod. This na the fruit wey dem dey take make chocolate cocoa butter and other fine fine things wey man and woman dey enjoy for this world. Cocoa pod na the fruit wey dey grow commot from cocoa tree and dey grow well well for country like Nigeria, Ghana, ivory coast and other African country dem. Cocoa pod fit dey green colour yellow colour or even red colour depending on how the the thing don mature reach. Inside the pod you go see plenty cocoa beans wey man pikin go take make the things wey I bin talk say na chocolate, cocoa powder and cocoa butter To harvest cocoa pod no be small work oo, farmers go wait make the pod mature well well. Then dey go come use cutlass cut am comot from the tree dem go come gather am for one side as dem gather am finish na so dem go begin break am so that dem go open am take comot the cocoa beans dem wey dey inside as dem commot the cocoa beans finish dem go leave am one side for some days make the thing ferment after the thing don ferment dem go come carry am put am for sun so that e go dry. When e dry well well na dem dem go come carry am again go factory so that man pikin wey get sense go process am take turn into chocolate and other things if man go fit tap is to this cocoa business well well e go good o because e go help our country take get money so that if we export am go other ogbodoyibo white man country e go carry money come back enter man pikin pocket.

coconut tree na one of the of the most useful tree for the world. and people dey call am tree of life because almost every part of the tree get important use coconut dey grow for tropical areas like Ghana, Nigeria and oda costal areas the science name of coconut na Cocos nucifera. how coconut trees sef take be? this na correct question coconut tree dey tall well well e fit reach like twenty to thirty meters, e dey get long long green leaves an e dey produce coconut fruits wey dey grow for ontop the tree coconut tree fit live for more than sixty years, if dem take beta care of am well well wetin coconut tree dey give man pikin sef. number one, coconut water fresh coconut water wey dey for inside the green coconut na natural drink wey get plenty plenty health benefits wey good well well for man pikinbody number two coconut meat this na the white part of the coconut wey man dey chop. him fit chop am raw use am cook or take turn am into coconut oil. no three coconut oil this one dey good well well for cooking for making hair cream or even sef to take make soap. no four we go talk about coconut shell and the husk. this coconut shell they fit use am take make chacoal or even use am as fwel or take do decorations demsefs wey dey fine well well inside house. no. five coconut leaves e good well well to take make broom mat an e dey good for local vilage houses to take cover their roof so coconut na real blessing to man oh beause e dey useful well well from the top to the bottom if govment and farmers fi put head togeda coconut business go grow well well an e go help our economy to grow fast and to grow strong

Person wey wan dey sell coconut, you need to sabi the different ways wey people dey take buy am and wetin dem dey use am dey take do Coconut business dey give better profit oo if you get good business partner wey you dey supply am to Types of coconut wey person fit sell. Number one you fit sell the fresh green coconut, people dey buy this one for the water because the water weydey inside dey very refreshing and healthy for man pikin body another one na the mature dry coconut this one no be the green type o the green part of the coconut don dry commot people dey break am dey chop the white weydey inside as food. Coconut oil you fit process the coconut turn am into coconut oil weydey good for cooking hair cream and e dey good sef for man pikin skin if you rub am for body Number four coconut powder; some people dey turn the coconut to powder oo e dey good to make things like cake and e also dey good to make other other types of food so my people coconut dey sell well because e get many many uses if you go fit buy am in plenty quantity from the farmers dem inside farm you go fit still sell am again at a higher price take make profit put for pocket and we also need to understand sey the type of coconut wey dem don process dey bring more money than the raw fresh coconut

I wan tell you about corn farming and why e good well well for man pikin corn nah one of the most important food when we deh chop inside Africa and for the world corn no deh too hard to plant o e deh give farmers better money if d farmer do am well first i go tell you how farmers take deh plant corn e easy well well if rainy season don start you go clear land remove all the weed weh deh for the soil then you go use cutlas or hoe take dig small hole for the soil you go come put the corn for inside the hole use the sand take cover am then you go pour am small water o if rain no too planty for your area after like one week you go come take your eyes see say the corn don begin deh grow as the corn start to grow e go need make you weed the grass them weh deh for the body you go need to use manure or fertilizer so that the soil fit grow well and e go deh strong and healthy for ground for some people them them deh use manure like animal waste because e deh make the soil strong well well now after like three to four months the corn go begin mature well for ground how you go take no say this corn don mature sef this nah very good question d leave them them go begin to change colour and the corp go strong nah that time nah in you go know say e don deh near to harvest am oo if nah fresh corn you go fit sell am lke that but if you want make the thing stay long you go dry am well well for sun before you carry am put inside store corn farming deh help farmers get money well well o because corn deh very important and e deh useful for many things like pap cornflakes corn oil or even sef dem deh use am give food for animal if person weh get big farm e go fit sell am give companies o so e go get better money for hand then the company them go process am come take turn to other fine fine products them but no be only money weh corn deh give o corn deh also give wetin oyibo pipo and men wey read book deh call food security if we plant corn well for our country e go help reduce hunger o because e deh easy to cook and e deh filled with energy

corn harvest nah the happy time weh farmers deh commot corn weh them been don plant some months ago from untop their farm land corn nah one of the best crop weh people deh plant for Africa because e deh too hard to grow and e deh bring better food and money but if you no harvest am well you fit loose plenty corn o when be the best time to harvest corn sef this nah okponke question corn deh ready to harvest three to four months after planting am for ground depending on the type of corn weh you plant how you go take know say e don ready sef number one the leaves go begin deh change colours from green to yellow or brown number two the corn cob go stong if you take hand press am you go see say the fruit no soft again the silk weh deh for the corn go dry and e turn brown colour and e go small if nah fresh corn weh you wan sell or chop you go fit harvest am o when the still soft but if nah the one weh you wan keep for long you go nee to leave am for sometime make e dry e fit take like two to three weeks befor e dry finihs wetin you go do after you don harvest this corn sef number one you fit dry am well if you wan store am you go put am for sun one one to two weeks if the corn don dry well well you go see say the colour go change to yellow but if you no dry well e fit spoil o or get weevils number two you need to store am for better place use better bag weh no go allow insect to enter am and out am for place weh dry weh no get water at all number three you go fit sell am or process am you fit sell this corn for market o or use am make things like pap corn flakes or even sef grind am take do feed for animal why corn harvest deh important sef nmber one e deh bring food for man without good harvest hunger go deh well well number two e deh bring money farmers fit sell corn weh dem don harvest use the money take pay children school fees or take do other better better things for house number three e deh help our country if we plant and harvest plenty plenty corn e go reduce deh way weh we deh buy food for other other contries so my people make we take harvesting of corn very serious o because if we do am well e go give us food money and better life

today i go talk about crop wetin e mean de types weh we get and why e deh important untop human being life wetin be crop crop nah any plant weh human being deh grow for food business or other better better usage e get plenty types of crops for this world o and each one get in own important use some crops deh give us food others deh weh deh provid medicine and some sef deh weh we deh use make clothe and others sef deh weh we deh take dey provide food for our animals types of crop we fit divide am into different groups o number one nah food crops this nah crops weh man pikin deh plant so as im chop take provide food for himself and in family example nah corn rice yam cassava beans and even sef plantain number two we get cash crop this nah crop weh farmers deh grow to sell so that in go take get money for pocket take do other better better things for example nah coco palm oil rubber corton and even sef tobacco number three we get vegetable and fruit crops this one deh very important ontop man pikin health o because e deh give am vitamins and minerals weh e need to survive example nah tomatoes pepper okoro mango orange and even sef banana why crop farming deh very important crop farming deh very important o because nah the back bone of every country because e deh provide food e deh give man pikin money e deh help the economy grow and also sef e deh provide jobs for people how man pikin go take take care of in crop sef to make sure say your crop grow fine fine and well inside farm you go know say you need to plant am during the correct season you need to plant mature seed weh good well well so that e go grow you need to remove the weeds so that e no go disturb the crops you need to protec the crops from pets and diseases you need to harvest am for the right time so my people crops nah something weh very important o weh we no suppose take for granted because e deh provide food for man well well and e deh give am money if we take farming serious for our country e go help the country grow well well and it will reduce hunger to make sure say life deh better and good good for everybody

my people today we go talk about how to know when crop don mature and ready to harvest and why e deh important to harvest am for the right time for farming to plant nah one step o but if you no harvest your crop well all the hard work weh you do fit waste so make we understand the signs weh the plant deh show to show us say e don mature and wetin man pikin suppose do how you go take know say crop sef don mature and ready to harvest different crops get different ways and signs weh them deh take deh show man pikin when them don mature make i give you some exanples corn when the leaves for the corn don begin to the brown and the corp don don strong e mean say e don mature and ready to harvest rice when the rice plant don change from green to yellow colour e mean say the grins for inside don strong and e mean say e don ready to harvest yam when the yam leaves don begin to deh dry and to deh fall for ground e mean say the yam weh deh for ground sef don ready to come out cassava after six to twelve months the cassava leaves go begin to turn yellow this nah sign say e don ready how to take harvest crops sef proper proper this nah better question we need to make sure say we use the right tools like cutlass hoe or even sef harvesting machine depending on the type of crop sef weh man pikin deh harvest we also need to make sure say we handle the crops well gently gently so that e no go spoil if nah dry crop sef like maize or rice man pikin sef gaz to make sure say him dry am well well before him carry am put inside store my people harvesting sef nah the final step o and the final reward for farming if we do am well e go give us better food money sef and better better life no rush harvest am o and no delay sef to harvest am when the crop don ready and mature make we make sure say we reap the fruit of our labour on time

my people today we go talk about wetin deh happen when crop deh under attack wetin deh cause am and how we go fit take protect awa farm for farming no be only planting and harvesting deh important o if farmer no take good care of in farm pest deseases and bad weather sef fit destroy everything and all the hard work wetin fi attack crop sef number one insects and pest some small small insects them like grasshopper armywarm weavel fit attack awa crops o them deh chop the leafs and even sef them fit chop the root diseases diseases fit also affect awa farm land o some crops get disease weh deh make them deh rot ten turn yellow or even sef the disease fit stop them from growing proper proper example nah cassava mosaic disease e deh make the cassava leaf deh coil and also deh make am deh turn yellow number three weeds weeds fit attack our crops o weeds nah unwanted plants weh deh grow for farm and e deh compete with the main crop for water and nutrient for example if weed full for our farm the crop go small because e no go get enough nutrient number four bad weather too much hot sun fit make crop dry and die o too much rain sef fit cause flood weh go fit wash the crop commot from the soil strong breeze sef fit scatter the plant how we go take protect awa farm sef this nah good questions make farmers them deh try deh use natural and chemical pest control these type of pest control go kill all the insects when the farmer spray am ontop in farm make farmers sef deh plant disease resistan crops these nah crops them weh disease no go fit catch make farmers them deh deh remove weeds them regularly if the farmers deh remove the weed dem regularly the crops them go fit grow fine fine make farmers deh use fertilizer and good soil management make farmers also sef deh use wetin them deh call irregation so that water sef go fit deh for the farm durin dry season my people crop attack nah big problem o but if we take good care of awa farm we go fit reduce the attack make we deh check our farm regular regular deh remove the weds them deh use correct correct pesticides and deh plant strong strong crops if we protect awa crop we go get better better harvest more food and more money for pocket

cobbed in wetin e mean for farming matter for farming e get plenty meaning o but for this our talk today we go focus on how e take relate to crops harvesting and storage wetin cobbed in mean for farming ontop farming matter cobbed in fit mean say something deh gathered together or them hold am inside somethig or say them protect somthing well so that e no go carry soil for example ontop harvesting matter when farmers don harvest fresh crops like groundnut cocoa or palm karnel sef e go first gather am for in hand sef before in go process am storage some crops them like beans rice and maize sef them go first put am inside silo and bags where they cobbed in to protect them from insects and pets where we fit see this cob thing sef for farming this nah good question number one during harvesting a farmer don pluck fruit them like cocoa palm nut him go first hold them sef for in hand before him put them inside basket that nah example of cobbed in maize them sef fit deh do commot from the stock them go gather am before drying am that one sef nah cobbed in during processing after farmer don harvest finish some crop them like cocoa coffee and nut sef them go first deh cobbed in befor them go peal am dry dry am or go grind am why cobbed in deh important for farming e deh prevent waste e deh keep the quality fresh e deh make transportation easy e deh help the crops them sef dey grow well some of the young crops them them go deh cobbed in inside nursery before them go carry them enter inside the big farm my country people cobbed in for farming nah big part of how we deh plan harvest and store our crop if we handle our crops well we go fit get better food make more money and reduce waste farming no be just about to plant and harvest o but nah also to protect wetin you don gather

My people, today I one give una on ogbonge story about wetin dem dey call drone Wetin be dis drone sef? Drone na small aircraft wey no dey get pilot for inside E dey fly with remote control or computer E dey help farmers do plenty plenty work o, on top farm matter Farmers sef dey use drone to tek do things like: to check land, to spray crop, or even sef, dem fit use am tek monitor d weather How these drones sef fit tek help farmers on top farm? Dis na better question. Number one, to monitor the crops. Before before, di farmer go tek e leg, Waka round di big land go check crops by eself But now, if en get drone, en go fly am round sharp sharp go check di crops mek di thing come back come give am information quick quick If disease sef or pest dey for di farm, di farmer fit use the drone o, mek e use e camera, go capture things wey dey happen for front, come show am for where e dey, sharp sharp Anoda important thing wey drone dey do, wey be number two, naim be for spraying fertilizer or pesticide Drone sef dey o, wey fit spray fertilizer or pesticide for farm without man pikin to carry heavy load go do the work E dey save time, and e dey help farmers go do the work fast fast, dey mek am so am with sense, smart smart Number 3, naim be for planting seed o.Some drones fit plant seed directly for soil o, without farmer to dey there with dem E good well well for big big farm because e dey mek the work go fast, and very easy Number four, na for security o.Drone sef fit fly for di farm, dey record things wey dey happen, dey protect di farm from thieves and animals dem wey wan come chop something for the farm Some wahala dem sef dey o, for dis drone matter. Number one E cost well well, drone no cheap o. Some small farms dem wey no too get money dem no go fit buy am. Number 2, e need training person wey wan use drone, himself must know how to operate di drone so di thing go work well. Number three, drone sef need better weather o If rain dey fall, or strong breeze dey blow, e no go fit fly di drone well. So, my people, farming don change o. With new new technology and dis drone, na one of di new things wey don happen for farming o, and e dey mek di work go fast fast and sharp sharp If farmers sef go fit use dis drone, e go reduce their stress, increase their production, and bring more money enter their pockets

My people, today we will talk about di joy of light meal and better drink. Life no be only about stress o. Sometimes, we need to relax, chop small food, enjoy life as e dey hot. Wetin be light meal sef? Dis na correct question. Light meal na small food wey pesin fit chop o when hungry no too de catch am or when man pikin just wan relax small. E no be heavy food o like rice and beans, or fufu and soup. Examples of light food na bread and tea, fruit salad, moimoi, suya and drink, small plate of noodles and supaghetti, and even sef boiled corn and coconut. Light food na food wey man pikin go digest fast fast o. E no go make am weak, or make sleep catch am if im chop am finish. Why e good to enjoy light meal sef? Number one, e dey give small energy. If hunger never start to dey catch man pikin well, if e chop light food, e go hold your belle small before di big one go come. E dey relax body. Example: imagine say you dey under tree, dey drink fresh palmwine and roasted chicken, e go sweet you well well for body. Dat one sef na light meal. Number three, e good well well o for man pikin to take bond with im family and friends. Example: to enjoy small chops with family and friends, e dey sweet well well for body. How to enjoy light meal sef and drink well well? Number one, no rush am. Chop am slowly so dat e go enter body well well, and body go enjoy am. Number two, find better place wey dey cool and dey relaxing, and very peaceful, so you go enjoy your tin well well. Number three, e good well well to chop with family and friends o. Number four, no overdo am. Small food na just to hold body, no be to full belle. So my country people, life no be only to hustle o. Sometimes, make we dey sidon chop small and drink something cool. Light meal sef dey give joy — e dey refresh man pikin body and e dey help pesin relax. No forget say small enjoyment dey very necessary o, for dis life wey we come.

My people, today we go talk about the special joy wey father and e pikin sidon chop light food and drink together. Life no be just about work and stress o. Sometimes, di small time wey we dey share with our loved ones na im dey sweet pass. Why e sweet self when father and pikin sidon dey chop together? Number one, e dey build love and bond. When father and e son sidan enjoy small food, e dey sweet the pikin well well o and e dey make am love and trust e papa well well. This also na better time wey papa and pikin go fit gist, laugh and share better better sweet sweet talk together. Number two, e dey teach pikin better better lesson o. As dem dey chop the food together sef the papa fit take time advice im pikin take tell am better better talk about life. Number three, e de bring happy happy memories. Example: if papa and e pikin de always sidon dey chop bread and tea every Saturday morning, the pikin go always remember im father forever and ever. So my people father and son wey dey chop together, e dey bring strong love o. And also no be just about the food but na love and happiness wey dem dey share. As we de hustle day by day, make we de remember to find time sidon, chop small food and drink better drink and enjoy the time with our papa or our pikin. This one de every important for life o be every thing be hustle every time. E good make we enjoy the moment and share better better times.

My pipul, today we go talk about de joy of eating local meal. E get one tin wey sure for dis life.o na sey, sometin wey sweet pass na de one wey be sey come from our own land wey we plant by ourselves. Foreign food sef dey.o but na our local meal dey give beta enjoyment, good health and culture. Wetin be local meal? Local meal na de food wey our forefathers don dey chop before modern food sef come. We get; swallow and soup, rice and stew, beans and yam, bole and fish, tuwo. We get afang or edikaikon soup. We also get ukodo. Dis kind food dey carry natural ingredients.o wey dey give body beta strength, energy and good good health. Why e sweet sef to chop local meal? Number one, e dey healthy. Our local meal no get artificial ingredients.o, e fresh, e natural and e good for body. Example na afang soup wey get plenty vegetables wey dey help body dey strong. Number two, e get beta taste Foreign food sef no fit match de unique test of our local food.o Who go prefer burger reach ishiewu with palm wine? Number tri, e connect with our culture. When pesin chop local food sef, e dey remind am of im home. Example, if you dey abroad, you smell correct jellof rice, e go feel like sey you dey naija. Number four, e dey bring pipul together. Local food no be food wey only one person dey chop.o, e de sweet pass when family and friends come togeda chop am, for example, Sunday afternoon for village, everybody dey chop togeda under tree. How to take enjoy dis local meal sef? number one: you need to chop am with clean hands. Some food like fufu, tuwo, de sweet.o if pesin use clean hand chop am. Number two, pair am with beta drink, palm wine, kunu, zobo, or chilled water sef fit make dey tin go well fast. Number tri, sidon relax chop am, no rush.o local food na sweet food wey if you relax chop am, you go enjoy am well well. So my pipul, no mata wey you go, make we no forget sey our local food na im be de best.o, e sweet, e dey healthy and dey remind us of our root.

My pipul, today we go talk about de joy wey man pikin dey get when e chop correct local food. No matter how life change.o local food na de real food wey carry our culture, history and sweet taste. Wetin be local meal? Local meal na de traditional food wey our pipul don dey chop for years. Na food wey dey made from natural tins like yam, cassava, plantain, rice, fish, goat meat and difren difren kind of soup den. Some exampul of local food na Fufu and Egusi soup, Pounded yam and ogbono, Eba and Banga soup, Rice and Banga stew, Beans and Roasted plantain, Abacha aka African salad, Pepper soup and goat meat or catfish, Owo soup and starch, Bole; roasted plantain with groundnut or fish, Tuwo shinkafa with Minyakuka. De list no dey finish.o, becos every tribe get e own food wey dem sabi cook. Why local food sef dey special? Number one, e get beta taste: Notin sweet like food wey dey made from fresh ingredient. Local food get natural flavour wey no need any artificial tin wey dem take add am put inside. Number two, e dey healthy: Many local food get nutrients.o wey bodi need to stay strong, exampul na okro soup wey dey good for digestion while yam sef follow wey dey good for energy. E de connect us with our culture. If you wan know pesin culture, check de food wey e dey chop. Local meal na de part wey be sey e go show sey you from Nigeria. Number four, e fit bring pipul togeda.o. For village or family thanksgiving na local food wey dem dey share. Exampul for naming ceremony or wedding na jellof rice or pounded yam dem go give dia guest. Wetin be de best way sef to enjoy dis local meal? One, chop am with hand. Some food like fufu or pounded yam, starch e dey sweet well well if man pikin chop am with hand. Number two, chop am with correct soup. Soup wey den cook well well, e dey good well well make you carry chop am, e dey sweet for de level. Number tri, tye am with beta drink, palm wine, zobo, kunu, or chilled water sef e dey good well well with local meal. Chop am with family and friends. Foods wey dey sweet.o e dey good make dem chop am with family and friends. My pipul, no matter how foreign food full everywia.o local meal go always be de best. E get beta taste, e dey healthy and e dey carry our culture for body. Make we no forget sey.o, our local food na e be de original and e go always sweet pass any oda food for de world.

my people today we go talk about the joy and the sweetness wey de come when person chop him local food no matter where you go our traditional food dey always carry better flavour, better memory better happiness sef. local meal no be just food o na culture na identity and na life. watin be local meal sef? local meal na the kind food wey our people don the chop from generation to generation na watin our mama and our papa take go strong e no be fast food o or oyibo food na natural food wey get better taste. some example of local meal for Nigeria na pounded yam and egusi soup garri with afang edikaikong or ogbono soup tuwo with miyan kuka or miyan taushe yawa grain and bread bole and groundnuts or fish starch and banga soup fufu with oha or Nsala soup Ofada rice with pepper sauce Ogpa, Moi-moi Akara with Pap. no matter the tribe o we all get the kind food wey de special to us. why local meal sef de special? number one, e get natural taste no artificial flavour na pure organic food example na fresh fish pepper soup e sweet pass any kind food o number two, e de give better energy many local food get natural nutrient o wey de make person strong well well example, garri de give energy moi-moi de give protain and vegetable sef de give vitamins. number three, e de bring people together when we chop local food we de sitdon together o, gist and laugh well well example, bole and fish for street de make people gist well well o. Number four, e carry culture follow for body every tribe sef get him own food wey de make them proud for example, if person go yoruba wedding na Amala and Ewedu go first land. How to take enjoy this local meal sef? Number one, make you chop am fresh e always good o if you chop food we fresh well well use better soup take chop am na better soup sef de make swallow de go down well well So my people, local meal no be just food o, na tradition, na health, and na happiness. Anywhere wey we go make we no forget the things of home o if you never chop local food, today go find one, sitdon well, enjoy am well well. Nothing pass watin our ancestors teach us how to chop o.

food no be wetin we just de put for belle o if you experience e be culture and also na enjoyment today, i wan talk about the special feeling when person de feel when you sidown to enjoy better local meal. e get some kind food them wey be say once you chop am, you go know say na your root na your worm and na your people na ehm de inside local meal no need too much packaging o but the things de satisfy man on top different different ways imagine say, you de under tree de enjoy fresh air de chop fufu and Usala soup de swallow am, the thing go cool your body down or you de for roadside joint for evening with fresh bole and fish, and cool mineral de take de wash am down. The experience of enjoying local meal no be small thing o e no be just the food na de way wey we de take enoy am. Local food de sweet well because if you chop am for correct place e de go well if you chop am with family if you chop am for bugar, for village self elders de sidown de chop am de tell story e de sweet when you see as them de take de make am mama them de pound yam for morta, the sound de enter belle Fisher man just bring cat fish they use am cook better pepper soup the thing de enter bede fire wood sef ontop jollof rice, the smoke de enter pot the smell and the aroma de enter head e de shark man pikin for body the taste, no artificial flavour o, no chemical, na just pure natural sweetness palm oil sef wey de e de shine on top Afang soup fresh pepper sef de inside Okwobi de heat de ginger you for body soft akamo wey de, if you chop am with akara e de sweet well well for body So my people, nothing sweet pass to sidown o relax and enjoy local meal no matter where you go, no forget say your real food na wetin come from your land next time when you wan chop, make sure say you sidown enjoy local meal well well.

My people today i go tell una about frying flour produce, wetin e mean and the example. Frying flour produce na food o weh them mix with flour and fry am ontop hot oil, e dey very common for many places o especially for street and as homemade snack for man pikin to chop Flour na him de serve as the main ingredient o and man pikin weh sabi dey mix am with sugar, salt, egg, butter or water depending on wetin the person wan make Examples of this frying flour produce na him be puff puff dis na soft, round and sweet dough weh they don fry inside hot oil Another obongo example na him be chin chin e dey crunchy, small and na sweet snack weh them cut into small small pieces before them fry am We also get buns, akara, doughnut and meat pie sef How them de take prepare this frying sef to take make this flour produce. Number one, you need to mix o. You go mix the flour with other ingredients like sugar, baking powder, salt, butter and even milk The next step you go come shape am or you knead am dis na you go press am together, squeeze am so that you go fit cut am into small small shapes You go come move to the next step weh be frying You go put hot oil for fire you go drop the product them inside small small make e fry Wetin person sef fit use dis fried flour produce sef take do You fit Use am for business o Many people de sell chin chin, puff puff and buns for market to take survive You fit use am sef as snacks for your house. E easy to make for house o, especially for house weh children dey, and e good to take serve visitors for occasion Why dis frying flour produce sef de popular? Number one be say e de easy to make o, you no need any special equipment, na just flour, oil na him be the basic ingredient The second one na be say e de sweet and e dey full man pikin belle well well Another one now be say e good for business, small capital o na him you go fit take start am and you go sell well well for market So my people dis frying flour produce na common food o weh de easy to make, e sweet and e dey sell for market well well whether you de do am for business or for enjoyment you gas know say na very very good way to take survive